FNB Namibia okwe eta po omukalo omupu gokumbaanga nongodhi , opo wumbange nongodi to longitha ombaanga yaFNB thinda onomola *140*321#.

Ombaanga yoNEDBANK yaNamibia otayi halele omupresidente Dr Netumbo Ndaitwa omahaleleyambeko omawanawa sho meme Netumbo aningi omupresidente gotango omukulukadhi gwaNamibia .NEDBANK yaNamibia.

Longitha okakalata ko FNB Namibia wukale wushi omishangwa niimaliwa mbi tolongitha naambi tayi zi mo. Okakalata hano okapu nokulongitha peha lyokukala toyi kombaanga kehe esiku.